Dɔɔ naŋ zeŋ solapanɛl zu a seɛ kursɔɔla, a eŋ nɔɔtesɔɔlɔ kyɛ vɔɔle kpawoɔ naŋ e doɔŋ. Dɔɔ kaŋa naŋ be o puori sɛŋ a meŋ seɛ kursɔɔla a zeŋ'a solapanɛl zu kyɛ su kparoo naŋ e aase. A dɔɔ mɛ mine bayi meŋ arɛɛ a solapanɛl zu a kaara ba.

Bibiiri naŋ ɔnna kõɔ, ka kaŋa s vɔɔle zupili kyɛ la, kyɛ pɛɛle booti buluu. Ka kaŋa meŋ pɛɛle booti pelaa kyɛ su kparre doɔ, ba haa laara la kyɛ ɔnnaa kõɔ.

Dɔɔ naŋ dɔɔ, a seɛ gyẽẽse kuree, a laara. Bibile meŋ naŋ dɔɔ a kɔge o, a meŋ laara, taa zukɔɔsɔglɔ, kyɛ su gyẽẽse kparoo. Bidɔɔlee kaŋa meŋ naŋ dɔɔ be a kɔge ba, a toore nu bontoore. A leɛ gaa, ba zie na sɛŋ, dɔɔ kaŋa meŋ deɛ a bompuuro kaŋa a korɔ bibile kaŋa.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

Dͻbͻ bayi naŋ are kͻge mansinee, ka kaŋa zeŋe kyԑ ka kaŋa are. ba zaa gboo vͻgelԑԑ zupili pelle. Ka kaŋa de pԑne a le o kͻkͻre kyԑ eŋ nimbikyaane. A zie na sԑŋ a mansin naŋ be bondõͻ kaŋ biŋee be.

Lɔɛ naŋ di vūū ka zoore ŋmeɛrɛ Vūū lɔɔre naŋ zoro ka a niŋe e zeɛ. Dɔɔ naŋ ŋmaara sorkoɔraa a su kpardoɔ. A zie na sɛŋ a dɔɔ naŋ ŋmaara a sorkoɔraa, lɔɔr kaŋa a zoree be. Ba mɛɛ zie a me pente o zeɛ.

Dͻbͻ naŋ ŋmeԑrԑ bͻl. ka kaŋa are kyԑ zԑle o gbԑre. dͻbͻ mine meŋ zeŋԑԑ ba puori sԑŋ a zeŋ dakogi zu. A zie na sԑŋ ba ŋmeԑrԑ a bͻl teere arԑԑ be. A dͻͻ kaŋa meŋ eŋԑԑ nͻͻte zeere a eŋ gbԑ toore naŋ e pele.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

Noba naŋ be mõͻ poͻ, ka kaŋa guune a voͻrͻ a moore. Pͻge arԑԑ la a le duku-pelaa o zu poͻ. Ba mine vͻgele la zangarre ba zuri poͻ a yԑ kyԑnԑ a mõͻ poͻ.